Ciyawar da tafi ko wace ciyawa amfani itace ciyawar da bata cutar da shuka tana ƙara wa shuka lafiya tana ƙara wa shuka kyau ta zamana cewa shuka ta zama abunda ake so kuma abunda ya kamata ita wannan ciyawar itace ciyawar da aka fi so kuma dukkanin manoma ita suke so suke fata ta kasance a gonar su ko kuma a inda suka yi shuka ita wannan ciyawa Ita ce ciyawar da bata barin wasu sauran ƙwaruna ko wasu abubuwa su haifar wa da shuka matsala ko su haifar wa da shuka damuwa? zata iya zama da sun ba shuka matsala sun hana ta girma don hana ta bunƙasa ko kuma sun hana ta fitar da ƴaƴan da ya kamata ta fitar amma ita wannan ciyawa ita bata hana shuka girma bata hana shuka bunƙasa ba kuma ta hana shuka ta fitar da ƴaƴan da ya kamata sai dai ma tana ƙara wa shuka lafiya kuma da ƙara wa shuka ƙwari wajen ganin cewa shuka ta fitar da abunda ake so kuma da abunda ya kamata ta fitar ita wannan ciyawar itace dukkanin manoma suke fatan su same ta a kusa da su domin ciyawa ce ba wacce take cutar da ita shukar da aka yi ba wannan ciyawar abun alfahari ne domin tana hana ƙwari da sauran abubuwan da suke cutar da shuka su cutar da ita shukar ita wannan ciyawar abun so ne kuma tana da matuƙar amfani domin tana hana wasu ƙwarunan su zo su cutar da shuka kamar yadda muka yi bayani a farko

Wannan sune abun da suke da amfani wajan kiwon nan abu na farko shine yakan rage adadin mutanan ko kuma ma'aikatan da ake buƙata idan kai amfani da wannan yakan rage adadin mutanan da ake buƙata wajan aiki idan za kayi amfani da mutum goma ne a misali idan kayi amfani da wannan mutum biyar za kayi amfani yana ɗaya daga cikin amfanin amfani da wannan kenan abu na biyu shine kuɗin da za'a kashe yakan ragu ba kamar in zakayi amfani da wajan ba in wannan ne kuɗin suna raguwa, a misali idan zaka kashe dubu Hamsin ne a wannan, wannan zaka kashe dubu ɗari wannan sune amfani da yake dashi sannan zan iya ƙarawa da cewa abunda na gaba yakan ib yakan taimaka wajan cigaban shukar da akai yakan taimakawa sosai gani cewa ta bunƙasa tayi kyau sosai yakan kashe kwari yakan hana ƙasa tai zaizaya yakan taimaka sosai wajan ganin cewa shukar da akayi tayi kyau sosai ta amfanar kuma ta amfanar da wanda zata amfanar wannan sune amfanuwar wannan fiye da wancan yakan taimaka yakan bada ma'ana yakan yi dukan abunda za'ayi a amfanar kuma a amfana wannan sune kaɗan daga cikin abubuwan ko kuma amfanar da wanda yake dashi yana yi sosai yana taimakawa yana bada amfani sosai fiye da wanda wancan akai wannan sune kaɗan daga cikin abubawan da akan amfana daga shi ko da yaushe idan kayi amfani da wannan yakan kashe kwari, yakan taimaka wajan ganin cewa an amfanar sosai an samu abunda ake so wannan shine kaɗan daga cikin waɗannan abubuwan wanda kowa yayi zai amfana ya amfanar waɗannan sune a taƙaice kenan, kuma waɗannan a

Ampanin noman tuidu kamar gasu kamar haka ɗaya daga ciki ampanin noman tudu shine yana ƙara wa ƙasa ƙarpi kuma abu na biyu shine yana temakawa wajen hana zaizayan ƙasa abu na uku daga cikin ampanin noman tudu yana sa shuka tayi girma ta haɓɓaka ya ƙara ma shuka lapiya nan da nan da wuri se rashin ampanin noman tudu gasu kamar haka. Abu na parko yana sawo zaizayar ƙasa yakan buƙaci ruwa a koda yaushe abu na uku yakan sa koda yaushe ƙasa ta zama a bushe sannan kuma abu na gaba ampanin gonan lebur ko kuma shimpiɗaɗɗen waje shine yakan sa gurin ya zamana koda yaushe yana da danshi ya zama yana riƙe ruwa ya zama koda yaushe akan samu yalwa na abubuwa yakan temaka wa shuka wajen bunƙasa da girma da haɓɓaka yakan hana cututtuka da za su zo su damu shuka sannan abu na gaba wanda yake be da ampani a wajen noman shimpuɗsɗɗen waje ko kuma lebur waje shine yakan buƙaci ruwa koda yaushe yakan kawo zaizayar ƙasa yakan hana yalwan shuka ta girma ko a ampana da ita.

to a nan abunda zakayi shine zaka tabbatar da cewa an samar da hanyoyin ruwa ya zama akwai wadataccen ruwa wanda zai amfanar zai wadatar da dukkan shukar da akai wajen bata yalwa ya amfanar da lafiyar ta ya bunkasa ta takara yalwa ya zamana cewa akwai wadataccen ruwa a wajen da dai shukar da aka shuka zatayi a misali kamar ita doya idan an shuka ya zamana cewa akwai wadataccen ruwa wanda zai amfanar da ita zai gamsar da ita tayi yanda ya kamata abu na biyu shine ya zamana kasar wajen koda yaushe duk bayan wani dan lokaci ana duba ta ana kyara ta domin tace wasu abubuwa kasa wadda take bata da amfani a cire ta a ciki wacce ta mutu a cire ta a duba yanayin ta da lafiyarta domin gamsar ko kuma samar da abinda aka shuka yayi kyau sosai ya wadatar yayi abinda ya kamata abu na ukku shine a tabbatar da cewa an samu wadataccen kulawa na shi ruwan ya zamana cewa ana kula dashi yanda ya kamata yanda za'a iya bawa wani abu dazai taba shi ko kuma ya dakatar da zuwan shi ya zamana ace akwai kulawa sosai wacca zai amfanar ya bunkasa lafiyar shukan da akai misali kaman na doyan da muka ce da sauran su wadannan sune abubuwan da in akayi zai haifar zai taimaka zai bunkasa harka ita wannan ta noma sannan idan akwai wani abu da za'a farayi ya zamana cewa ya kare shukar daga cututtuka da abinda bashi bane duka yana da kyau a samar wannan sune abubuwan da in akayi cikin ikon Allah za'a samu abubuwan da ya kamata kuma ake so

Ita doya wacce ake cewa sakata akwai abubuwan da take so take buƙata domin wajen bunƙasa da kara yawa. Abu na farko shine ake cewa ta na bukatar yalwar waje, adadinta inda ba zata samu ciwo ba sannan kuma ta na buƙatar gamsuwa da girma da yanayin yanda gurin yake. Ita abace wacce take da tsada wajen saidawa kuma take da girma. Kafin ciwo ya kamata wani abu ne wanda yake da wahala. Akan ƙoƙarin aga an ajye ta wurin da yake a bushe wato ba ruwa ba wani abu. Abubuwan da yalwar ta da yawanta akan samu irinta, yadda ya kamata. Ta na buƙatar abubuwa da yawa wajen bunƙasarta da yanayinta da abubuwa wanda sukan amfanar da ita. Kyawunta yanayin yanda aka yita tayi kyau shima kuma ya na taimakawa wajen a samu irinta wajen taimakawa sannan abu na gaba akan ajiyeta inda zai amfanar, domin ta gujiyu daga kamin cututtuka wani cuta wanda zai haifar mata da matsala ya zamana bai samu ya kai ga ci ba, bai kai ga ci ba ko kuma ya cutar da ita ko ya haifar mata da matsala domin akwai wajajen da ana buƙatar irinta iri ne mai kyau, da sauran abubuwan da za su amfanar da ita yadda ake cema doya watan sakata abu ne wanda yake da matuƙar amfani kuma yake gamsarwa kan amfanun shi idan akai wasu abubuwa wanda zai amfanar, zai karama girman wajan ta samu yalwa, da yanayi, na yanda take shima ya na ƙoƙartawa, ya na samuwa ya na yin abunda ya kamata domin wannan abu ne mai amfani wanda.

Ita doya da muke cewa sakata akwai abubuwan lokacin da ya kamata a tsaro domin a shuka sannan kuma da ina ne zaa ajiye ita. Akwai abubuwan da zaa kalla kafun ka yi wannan abun. abu na farko shi ne, wanni lokaci ne a wani gaba ne ya kamata ka yi wannan abun a tsara, domin shuka toh, zaa kalla wannan lokacin wani lokaci ne ya pacancanta ayi hakan wannan abun dubawa ne zaa kalla wannan, ta kai wannan lokacin da ya kamata a yi ko ko ba ta kai ba, wannan abun lura ne abu na biyu sannan da menene zaka tsara ko kuma domin abunnan, za ka nema abu mai kaipi kuma wanda ba datti a jikin shi. domin ka yi wannan abun, domin ka saa abu na gaba shi ne za ka kalla idan kayi wannan sannan a ina ne za ka ajiye. toh za ka nema wajen da ya ke, ba ruwa ba kuma danji domin ka ajiye ita sannan, abu na gaba wurin da ya ke akwai sabta ba datti ko kadan sannan ka ajiye ta, sannan kuma a lokaci ne za ka yi tunanin ya cancanta ko kuma ya kamata a shuka ta sannan su ne abubuwan da za ka lura da su inda kuma, wana waje ne ta ina ne idan ka tsara ko kuma ka ciro ta ba ze zama ya cutar da ita ba kuma ya hana ta bankasa ko kuma in an shuka ya hana ta fitowa su ne abubuwan da za ka lura kapin ka kai ga ka tsaro tada ga inda ta ke domin shukawa ko kuma domin ajewa wannan su ne abuuwan da za ka lura, sosai za ka lura da su domin ta shuka idan ka tsaro ta inda ba shi ba ne watakila ko da an shuka ko an aiwatar, ba ze yu a samu abunda a ke so ba wannan su ne abubuwan da ya kamata kapin ta tsaro ka duba ka lura da su za su taimaka

wannan shine ake cewa ka shuka abu biyu a lokaci ɗaya ko abu fiye da biyu a lokaci ɗaya a gona ɗaya kuma duka suyi su anfanar misali kamar yanzu ka shuka masara da wake ko masara da dawa duka kuma suyi su anfanar a samu amfani dan shine ake nufi da hakan wata ƙwan aƙwai abubuwan da za'a duba kafin ayi wannan abubuwan ko kuma bayan anyi wannan abubuwa zaka duba yanayin gona ko kuma muce yanayin ƙasar wajan zata ɗau duka waɗannan abubuwan da zaka shuka guda biyun shine yanayin ƙasa abu na gaba shine zaka duba aƙwai yalwa in zaka ɗauka ya yalwar wajan wajan zai isa ayi duka abubuwan guda biyu idan ba yalwa guda biyun ba zai isa ba ko kuma adadin abinda kakeso kasa a wannan lokacin shima abun lura ne sannan a dinga kulawa dashi a ko da yaushe nan zaka kula da ƙwari ko kuma wani du wani abu da zai cutar da wannan ita noma ko ita shuka waɗannan sune abubuwan lura nan zaka ga me kulawa in lokacin noma yayi kayi ƙoƙari kayi a kai akan lokaci domin samar da abunda dukka ya kamata waɗannan sune abubuwan daya kamata kayi ka kula dasu kayi abunda ya kamata a lokacin daya kamata a taƙaice kokuma muce a ƙarshe wannan shi ake nufi da ka shuka abu guda biyu ko fiye da biyu a gona a lokaci a lokaci ɗaya domin ka samar da abubuwan da kakeso ko kuma kake ganin sune

Shi yanda zaka bunkasa yanayin kasar da kayi shuka kayi fiye da guda daya da kuma abinda ka tsuka ya kara yawa shine kamar haka. Akwai abubuwan da zaka kalla wanda idan kayi su toh zai taimaka ma sosai wajen ganin cewa ka wajen ganin cewa kayi gonar ta ka ta kara ko kuma mu ce kasar wajen ta kara yalwata kuma adadin abinda kake so ka fitar ya kara yawa, misali idan mun tsuka kamar wake da masara ko kuma mu ce dawa da masara zai kara ma kasar wajen inganci da yalwa, sannan kuma adadin abinda ake so a fitar zai kara yawa, shine akwai abubuwan da zamu lura dasu kuma idan mukayi su zai kara ma hakan yawa, yawa misali zamu tabbatar da mun kula da kasar sosai abubuwan da take so ayi mata, misali idan akwai wata kasa wacce ta mutu a wajen, za ayi kokari aga an gyara ta, an cire a samu abinda ake so, idan akwai kwari da suke damun ciyawar wajen ko kuma ita tsukar da aka kai ta wajen su ma zamu ga mun samar da magani da zai kawar da wannan kwarin domin ganin cewar ya taimakawa tsukar tayi abinda ya kamata, sannan abu na gaba idan ana so a sami shi karin adadin abinda aka tsuka fiye da na da shi ma kuma za'a iyayin amfani da ita wannan tsukar fiye da guda daya a gona a samu wadannan adadin abinda ake so, shima zai taimaka sosai kuma yana taimakawa Wadannan sune abubuwan da ake so idan ana so a kara yawan abinda ake so

Yanda za'ayi shukan doya a loka... a tudu shine: Zaka abu na farko da zaka fara kallo shine zaka samar da ita irin wannan doyan ka tabbatar da ce wa ita irin da ka samu ko kuma irin da aka samu abu ne mai kyau, ba wani ciwo a jikinshi ko kuma wani datti haka, idan kai wannan ka tabbatar da haka sai kai ƙoƙari abu na gaba shine za'a tabbatar da ce wa inda za'a sa wannan ita irin shukan ita doyan yazamana cewa an gyara shi yayi kyau sosai, za'a sa shi a birne shi cikin ƙasa a ƙalla sati ɗaya ko zuwa sati biyu, bayan kayi wannan zaka kula da cewa inda kayi ƙoƙari a farkon damuna saboda ita doya abune wanda ta ke son ruwa, an sa ta a farkon damuna kuma ka tabbatar da cewa wajen da aka sa doyan ya jiƙe a jiƙe ya ke akwai danshi danshin ruwa a wannan wajen, to abu na gaba bayan kayi wannan shine sai ka kalla menene kuma abunda ya fi cancanta ayi, idan akwai wani abu wanda zai zama ƙwari ko kuma zai zama ya haifar da wata matsala ko na cutarwa ko kuma ya hana doyar girma yazamana ce wa an kauda shi, akwai tsari na musamman wanda ze iya kawadda wannan cutar koda ta zo, sannan abu na gaba idan ka lura zaka kalla ƙasar wajen wace iri ce ta na buƙata ko kuma zata iya ɗaukan ita abunnan ɗin ko ko ba za ta ɗauka ba, to waɗannan sune abubuwan da za'a kalla wajen shuka doya a tudu kenan, sune abubuwanda ya fi cancanta ko kuma yakamata kafin ka kaiga kayi shuka ka kalla, ka duba, ka kuma ka kuma ɗauka da mahimmanci kenan, waɗannan sune abubuwanda suke da amfani.

Ita tafarnuwa da makamantansu, idan aka tashi shuka ta ko kuma ana so ta haifar da abinda za ta bada na magani, akwai abubuwanda dayawa idan aka ma ta za'a samu amfani sosai, zata haifar da abinda ake so waɗannan abubuwan sune kamar haka: Na farko idan zaka shuka ta zaka tabbatar da ce wa ka samu wajenka ingantaccen waje tsaftatacce, in kuma ba tsaftatacce bane an gyara shi anyi kammala shi waje ɗaya sannan za'a zo wurin akwai ruwa danshin ruwa in ba danshin ruwa yazamana ce wa akwai inda za'a dinga samar da wannan ruwan, sannan daga nan sai ai ƙoƙari yazamana ce wa akwai an tanadar da wasu magunguna wanda suke kauda ƙwari koda zasu taso bayan anyi shuka, waɗannan wasu abubuwa ne daga ciki ko kuma mu ce wanda za su taimaka wajen ganin cewa ita wannan shukar da aka yi an samu an cimma abinda ake nema, kamar ta haɓɓakadda 'ya'ya ta samar da abinda ake so fiye da yanda ake tunani, waɗannan wasu tsarirrika ne ko kuma mu ce abu ne wanda cigaba ne da zai haifar da ɗa mai ido, watakon idan duba da yanayi da zamani, in ka lura a baya yanayin yanda ake shukan ita wannan tafarnuwa ba yanzu an cigaba, adadin mutanen da suke buƙatar ta a baya ba kamar yanzu ba ne, ana magunguna da ita akwai abubuwanda ake yi da ita da yawa, daga nan ƙasa Nigeria akan fita da ita waje, akwai abubuwan...ta na magunguna da yawa akan yi maganin sanyi da ita da sauransu, to da ya... da a... a maimakon wannan ya sa ake buƙatarta sosai, abu ne mai kyau a bunƙasa nomanta da kulawa da ita sosai saboda akwai magungunan da ake yi da yawa da ita ake yi a ciki abubuwane da yawa ma su amfani.

man da zai ja mai ne mai matikar amfani yanada amfani sosai abu ne wanda yake da matikar amfani amfanin shi yanada mafani sosai misali kamar yanzu wanda yayi noma ko kuma yayi wata shuka idan akwai wasu kwarurruka da kujma wasu abubuwa da suke damun shuka idan aka yi amfani da shi yakan hana cutar da wannan shukan ko kuma da bishiyan yanada amafani sosai wajen kashe kwarurruka da hana su tasiri da hana su cutar da ita wannan shukan da aka yi ko ita wannan bishiyan mai ne mai amfani sosai sannan abu na gaba bai da wata illa ko kuma cuta ga mutane ko kuma mu ce wanda suke amfani da shi mai ne wanda ana amfana da shi sosai daya daga cikin abubuwan da ake amfana dashi shine bayan anyi amfani dashi wajen kashe kwarurruka kuma ana amfani da shi wajen magance magani wanda zai kawar da wata cututtuka bama ga bishiyoyi kadai ba da sauran abubuwan da suke rayuwa mai ne mai matikar amfani kamar irin man tafannuwa suma duka suna amfani wajen kashe kwarurruka kuma suna taimakawa sosai wajen ganin cewa sun taimakawa shuka tayi ya do da haifar da abunda ake so ba tare da gaza wa ba ko kuma kwarin sun addabi shukan ko bishiyan sun hana ta baka a maimakon ko kuma a maimakon amfani da man darbejiyan ko kuma man tafannuwa suna taimakawa sosai wajen ganin cewa sun kashe kwaruka sun hana kwarunan tasiri

?? E haka yake Ƙuda ko kuma ire-iren Ƙuda sukan haifar da cuta ga ko kuma sukan sa bishiya ko kuma shuka ta zama cewa bata bata abinda ake so ba idan suka sauka akai ko kuma suka yaɗu akai sukan hana su binƙasa ko kuma su girma yanda ya kamata wannan haka yake sukan idan dai aka ce Ƙuda ko kuma ire-iren Ƙuda da suka hau kai sukan haifar da damuwa sosai ga sukan haifar da damuwa sosai ga shukoki sukan hana su girma sukan yi tasiri sosai wajen ganin cewa bas haifar da ko kuma ba a samu abinda ake buƙata ba Ƙuda halitta ce wacca take damun shuka ko kuma bishiya idan an abin nan sannan suna ɗauke da wasu cututtuka wanda suke hana ko kuma suke tasiri wajen hana ci gaban ko kuma yaɗuwar 'ya'yan itatuwa ko kuma shuka misali idan ka shuka masara ko Dawa kafin ta girma ta bunƙasa idan kwai ƙudaje a wajen da yawa idan suka sauka akai sukan hana ko kuma su kashe wannan shukar gabaki ɗaya ko kuma su hanata tasiri yadda ya kamata in ana tunanin za a iya samun misali kamar buhu biyu ko uku na masara? a sakamakon waɗannan ƙudajen da suka hau kai suka haifar da wannan cutar sai ka ga ba a samu wannan adadin ba me bi a iya samun ɗaya ko rabi tabbas Ƙudaje sukan haifar da cuta ko kuma sukan hana ci gaban ita bishiya ko shuka wannan maganar haka take

pause Manoma sukan fuskanci ko kuma muce suna fuskantan ƙalubale ko matsaloli kala-kala a najeriya a kan ƙuda da yake damun shukokinsu ko kuma bishiyoyin da akayi matsalar kuda matsala ce sosai kuma babban wacce take damun shuka, ta hana shuka girma ko kuma ta hana ko ta haifar ma da shuka damuwa ko matsala ko ta, na cututtuka kaɗan daga cikin matsalolin sune kamar haka a najeriya ana yawan faɗa ɗaka dajijjika ko kuma a ƙarawa dajijjika girma domin a sami gona ko kuma domir a samu hanyar samun kuɗi ko kuma wasu su sami sana'a hakan yakan haifar da matsala ta yawan ƙudaje wanda sukan kai basu da wajen da zasu tsuguna su dawo su dinga damun shukokin da akayi suna haifar ma da shukar matsala wannan kaɗan ko kuma ɗaya daga cikin matsalan da manoma suke fama dashi kenan abu na biyu shine akwai ƙarancin wayar da kai da ake ma manoma akan matsalar ko kuma cutar da kuda yake haifarwa a kan ita shuka ko kuma bishiyoyin da ake shukawa akwai ƙarancin wanda suke wayar da kai manoma suna fama da matsala daga gwabnatin ƙasa bata samar da isassun wanda zasu ringa wayar ma da manoma kai wajen ganin cewa wajen ganin cewa ana ilmantar dasu matsalar da illar da ƙuda take ma shuka abu na gaba shine manoma basu da wadatattun kuɗi da zasu iya siyan maganin mai ƙarfi wanda zai yaƙi ƙudan ya hanashi cutar musu da noman da sukayi.

da farko ƙaluɓalen da ake fuskanta ko kuma matsalan rda ake fuskanta a maimakon idan ƙuda ko kuma ire irensu ko mallam buɗe mana littafi suka tashi daga wani waje ka dawo kan gonanka ko kuma kan shuka akwai matsaloli da ake fuskanta kala kala akwai wanda suke da anfani wasu kuma za'a iya cewa ba matsala bane kaɗan daga cikin matsalolin sune kamar haka idan suka sauka sukan sa cuta a shukar kokuma ita wannan bishiyar ko kuma su hana ita wannan bishiyar tayaɗu ta samar da abunda aka so ta samar a farkon abun da aka shuka domin shi abu na biyu da yake faruwa idan suka haukan shuka idan suka yi yawa yakan zama kamar akwai gasa may be wasu kan anfana dasu su tare ana saya ana kaiwa wurare daban daban abu na gaba wanda yake zama Ƙaluɓale ne ko kuma damuwa ne ga shi gashi ko kuma ga ko kuma ga noma ko kuma ga wannan shukan da akayi shi ne a duk lokacin da ce wadannan halittu sun hau kai sukan haifar da damuwa sosai ga ita wannan shukar domin suna hanata cigaba suna damunta suna takura ta wajan ganin cewa tayaɗu ta haifar da ƴaƴanda akeso waɗannan hallitu matsala ne sosai ga ita shukan da akeyi daga lokacin da akace sun taso daga wani waje sun haukan gonarka zasu haifan ha da damuwa kala kala wanda sai kayi da gaske wajan ganin cewa kasamar da magunguna wanda zasu taimaka ma wajan ganin cewa ka yaƘi ita wannan cuta

dagaske ne shi wannan halitta ta ƙwaro tana taimakawa lafiyan shuka da kuma wajen da ake yin shukan har ma da wajen da mutane suke zaune gaba ki ɗaya hakan ya kan faru ne kasancewar shi wannan ƙwaro ya kan zama kamar a wani lokaci abinci ne ga wasu ƙwarunan ya kan kuma zama ya kan sawar wa da wasu ƙwarunan wajen da zasu fake su zauna wannan ƙwaro mai albarka ya kan taiwaka ma shuka wajen gyara watakwan irin da ake shuka da kuma ƙasar da ake shukawa inda idan sun sauka a wajen ƙasar da za'ayi shuka ko kuma mu ce gonar su kan yi kashi ko sakamakon ko wasu abubuwa haka wanda ya kan zama kaman wani sinadari wajen ganin cewa idan anyi shuka a wajen ya bunƙasa shukar ko kuma mu ce ya taimakawa shukan wajen girma da ƙara lafiya su kan haifar da wasu itatuwa wanda su ma su kan taimakawa wajen lafiyan shuka da ita noman da aka yi sannan a yanayin waje da suke zama zaka ga ya ƙara bunƙasa da sanyi da kuma yanayin wajen yayi kyau sosai ta inda zai taimakawa sosai wajen shuka ta bunƙasa da ita abinda aka shuka ya zamana cewa ya girma an samu abinda ake so mai inganci wannan ƙwaro ya kan taimaka sosai wajen ganin cewa ya bunƙasa watakwan shuka da kuma ariyar da akayi shuka sosai

Idan ana so a samar ma ko kuma shi wannan kwaro ya zamana cewa bai iddabi shuka ba ko bishiya da aka yi shine akwai hanyoyi da za a bi kamar wannan hanyoyin sun haɗa da samar musu da wajajen da za su dinga zama ko da yaushe mai gidaje ko kuma inda za su dinga kiwo tunda su ma halittu ne kamar sauran halittu ya zamana cewa ba su dami shukoki ba ko bishiyoyin da aka akwai shukar da za a iya ko kuma a samar da wasu filawoyi dangane ko kuma kusa da wannan shuka ko kuma gona da kayi shine za a iya samar da wasu bishiyoyi da suke kare rana wanda za su hana ko kuma za su kare shuka daga ita cutarwa ta wannan kwarin wannan hanya ce mai kyau wacce take taimakawa kuma take hana su waɗannan kwarunann tasiri wajen shukar da akayi bayan ga haka za a iya samar da isassun ko kuma wasu shukar wacce anyi ta domin kawai su waɗannan abubuwan ko kuma ƙwarunan su zo su amfana da ita ba tare da sun je sun haifar da ita waccan shukar da ake so ko kuma ake so ta bunƙasa idan akwai yalwar guraren su aka hana tsara dajijjika ko kuma itatuwa a dajijjika za a samu sauƙin ko kuma ace ƙarancin wadannan kwarun kuma za a samu sauƙin cututtukan da suke haifar wa ga shuka ko kuma irin da aka sa wannan hanyoyi ne wanda za su taimaka sosai wajen ganin cewa sun hana tasirin wannan kwarin da ake da su.

shi malam bude mana littafi ya kan kasance ko kuma mu ce yakan zama daya daga cikin abunda ake gane yanayin gari ya canza ko kuma ya yanayin guri yake duba da yanayi idan duk wani da aka shuka aka shuka misali masara dawa ko gero ko shinkafa idan kaga su wa 'yanan halitta ko kwaruna suna hau kan shukan ka ko sun hau kan gonar ka ko sun yi yawa a kan gonan ka alamu ne na cewa yanayin gari ya canza ko zafi ko sanyi ko makamancin haka suna taimaka wa sosai a fahimci yanayin gari ya canza shibne kamar sanyi ko zafi ko kuma tsaka tsaki an shiga wani yanayi wanda da ba haka ake ba wa 'yanan halitta da ake kira a hausa malam bude mana littafi suna daya daga cikin kwari ko kuma muce halitta da suke nuna cewa yanayin gari ya canza ko kuma yanayin waje ya canza duba da yanayi suna taimaka wa sosai manomi kokuma wanda ya shuka ya fahimci yanayin garin yasan kuma menene zai yi a gaba domin abunda ya shuka ya taimake shi ya samu noma ko kuma ya samu hatsi masu kyau ingantattu wanda zasu taimake shi suna nuna yanayi ya canza domin a fahimci ya suke ya kuma mai kuma za'a yi a samu cigaba sosai a wajen kwari ne wanda suke da amfani sosai wajen ganin cewa manomi ya mafana ya amfanar

tabbas shi wannan lafiyar wannan ƙwaro mai suna malan buɗe mana littafi ko kum wasu suce mai ƙudan zuma ya danganta yana cutar ko kuma yana taɓa ita wannan harkar gona harkar noma da kiwo? ta ta inda idan aka shuka akayi shuka yana taɓa shi ta hanyoyi daban daban misali idan kayi shukar ka yanzu ka shuka gonar ka kayi shuka a gonar ka zasu zo su ci iri watakwan zasu taɓa irin su ci su tapi da su rage mai adadin abinda yakamata a samu ta yanda ba lallai a samu wannan adadin ba abu na biyu shine su kan hana ita shukar ta girma ta ɓunƙasa yanda yakamata sakamakon tsattsagan da zasu ci su kan ɗiba irin da wasu abubuwan da su ke akwai hanyoyi daban daban wanda su ke taimakawa wajen ganin cewa sun dami ita shuka da ampanin da za'a girbe a ƙarshen noma ita wannan halittan akwai kuma ta inda take taimakawa wajen ganin cewa ta taimaka ma ita shuka amma a cikin da hanyoyin da suke cutar da shuka su ne waɗannan kamar wanda muka lissafa yanzu sannan kuma akwai iskar da suke pesa ma ita shuka ya zama cewa bata girma yanda yakamata ba waɗannan halittu su kan hana shuka ta girma yanda yakamata a sakamakon wasu ƙwayoyin cututtuka da suke pitarwa a tattare dasu su kanyi ƙoƙari su ga sun gina wa wasu halittun wajen zama tabbas wannan halitta ta kan hana shi

Na'am, idan aka inganta adadi ko kuma mu ce yawan su waɗannan halitta, watau malam-buɗe-mana-littafi sukan taimaka sosai wajen ganin cewa an samu noma ingantacce watakwan a ƙasarmu mai suna Najeriya Idan aka yi abubuwan maimakon a ce an sa musu magunguna ana ta kashe su, ya kai ga an rasa watakwan irin waɗannan ƙwari koda duk wani ƙwaro da ake da shi ko kuma wata halitta ta dabbobi ko ƙwari suna da amfani Suna da kalar amfaninsu koda kuwa akwai abubuwan da suke da shi na cutarwa sakamakon yanda amfaninsu ko mu ce yawansu yake amfanar da watakwan noma da kiwo da ake yi a ƙasarmu ta Najeriya za a iya samar musu wajensu ko kuma a musu wasu bishiyoyi da za su taimaka a maimakon su zo su cutar da shukar da za a yi waɗannan abubuwan da aka yi zai hana su wannan abin yawansu zai ƙaru ya kuma amfanar da shi waɗannan noma da kiwo da ake yi a cikin ƙasarmu ta Najeriya Za a iya samar musu da shi wannan kamar abin da muka ce a daina sassaran dajijjika ko kuma ana cire dajijjika da sunan cewa ana amfana da itatuwa ko kuma ana kasuwanci ko kuma hanya ce ta neman kuɗi idan akwai bishiyoyi wadatattu a ƙasa zai zamana cewa waɗannan abubuwan ba za su dinga damun shukokin da aka yi ba watakwan suna haifar da wani abu da bai kamata ba Misali, kamar su rage adadin shukar da aka yi ko kuma waton su haifar ma da ita shukar matsala ko damuwa ta rasa yanda za ta yi ko kuma ta rasa kwalitin da um abin da ya kamata.

Tabbas wannan ƙwaro ko kuma wannan halitta me suna watakwam malam buɗe mana littafi tana taka rawa sosai a wajen al'ada ko kuma al'adu na ƙasar Najeriya wata kwan abu na farko wanda take yi shi ne akwai mutanen ko kuma wasu garuruwan ko kuma wasu al'adun a ƙasanmu ta Najeriya sun ɗauki wannan ƙwaro me suna malam buɗe mana littafi a matsayin wani abu me mahimmanci wanda yake da yake da gudunmawa wajen yin wasu abubuwa wanda suka shafi al'adarsu misali akwai ƙasashen ko kuma wajajen da ba su yarda ma ko a kashe ba domin su na ganin kaman yana bada kariya da wasu abubuwa abu na biyu shi ne akwai inda suke kallon wannan abun a matsayin hanya ce ta magani ko kuma ana amfani da shi a magani idan akwai wani cuta ko wani me cuta ya kan yi su kan yi amfani da shi a matsayin magani wata ko ƙwaro ne ko kuma mu ce halitta ce me matukar amfani wace take taka gagarumar rawa wajen al'ada abu na gaba shi ne a cikin al'umman Najeriya waɗanda ko kuma mu ce wasu garuruwan da suke kallon shi wannan halitta ko wannan ƙwaron za mu iya cewa a ƙauyuka ne ko kuma karkara da suke kallon shi a matsayin hanya ne ko kuma mu ce abinci ne su kan yi amfani da shi wasu su kan ci a matsayin abinci da wannan ne muke cewa wannan ƙwaro yana taka gagarumar rawa wajen ganin cewa ya yi tasiri ko ya ba da wata gudunmawa me girma wajen tabbatar da al'adu na ƙasar Hausa ko kuma mu ce

Tabbas kuma da gaske ne shi wannan halitta watau malam-buɗe-mana-littafi yana taimakawa sosai wajen rage ko kuma ganin cewa ya rage yawan ƙwarin suke cutar da ko kuma shi ainihin watakwan abin da aka shuka misali, idan ka shuka masara ko dawa wake ko shinkafa da sauransu shi wannan halitta ko kuma mu ce ƙwaro yana taimakawa wajen ganin cewa waɗannan ƙwarinan waɗanda suke haifar wa da ita shukar matsala ya karkashe su ko kuma ya hana su cutar da ita shukar da aka yi yana taimakwa sosai wajen haka. Sannan kuma abu na biyu yana ƙara bunƙasa ita shukar da abin da za a samar Misali shi ne, idan aka yi shuka ana tunanin ko kuma ana kyautata zaton a ƙarshe in aka nome za a iya samun kaman buhu hamsin sakamakon wannan halitta ko wannan ƙwaro da yake da matuƙar tasiri za a iya samun buhu sittin ko hamsin da biyar saboda ba zai bar ko kuma mu ce ba ya barin wasu ƙwarinan su cutar da abu maimakon kuma a dinga amfani da magunguna wanda suke da watakwan suke cutar ko kuma suke rage ainihin sinadarin ita shukar ko kuma mu ce shi ainihin amfanin da ake ci a rage mai daɗi ko kuma zamana cewa an sa mai wani magani wanda zai haifar da matsala ko kuma ya rage yawan shi ko daɗin shi da garɗin shi Wannan yakan taimaka sosai wajen ganin cewa ba sai an yi amfani da wancan maganin da zai haifar da wannan damuwar ba.

tabbas shi ƙwaro ko kuma muce wannan halitta me suna malam buɗe mana littafi tana taimakawa sosai matuƙa wajan ganin cewa ta bunƙasa har kar kiwo ko kuma muce harkar noma watakon ita tana ƙara yawan abun da aka shuka ko kuma abunda ake buƙata a shuka suna ƙara suna ƙara taimakawa wajan ganin cewa ansamu shi wannan abunda aka shuka ya ƙaru a ƙasarmu ta nigeria wannan halitta ko kuma muce wannan ƙwaro tana taka rawar gani sosai wajan ganin cewa ya taimaka ansami watakam shukar ko kuma hatsin da ake buƙata wanda akayi dama dominshi idan ba a sassara dajijjika ba ko bishiyoyi waɗannan ƙwarin suna taimakawa wajan ganin cewa sun hana sauran ƙwarinan da suke cutar da shuka su hanata kyau ko kuma su hanata samun lafiya su hanata shan iskar da zata yaɗu domin asami hatsi me yawa suna taimaka wa wajan hana waɗannan ƙwarinan cutar da shuka sannan kuma ba tare da anyi amfani da magani ba wanda zai kakkashe wannan ƙwarin a sakamaƙon wannan halitta tana faɗa ko kuma tana kare shuka daga sauran waɗannan ƙwarinan a sakamaƙon hakan yasa suke ƙara bunƙasa yawa da adadi da ƙyan hatsin da za a samar a duk gonar da akai wannan shukar ko kuma akai ƙoƙarin samar da ita wannan abubuwan ƙwari ne masu matuƙar amfani domin suna taimakawa a ƙasarmu ta nigeria wajan ganin cewa ansamu adadi me yawa ko kuma me tarin yawa na shukan da akayi ko na hatsi da aka samu

tabbas akwai lokacin da ya zamana a cikin al'umma ko kuma a cikin garin da muke ko anguwa ko kuma inda muke ya zamana cewa mun nema abunda muke so? da kwambashi ko kuma adadin abunda akeso a samu ayi amfani da shi ko a ci babu shine wato kan yayi ƙarami an taɓa yin wannan lokacin ko kuma an samu wannan lokacin da ba sakamakon abubuwa misali daga ciki kaman lokacin da akayi dab korona biros akwai kalan abincin da bamu da shi a inda muke ne ana shigowa da shi ne daka wani waje ko kuma daga waje wasu garurruwan kaman kuma akwai ƙaranci ko kuma rashin yawon mutane ba'a tafiye tafiye daga nan kaje nan sai ya zamana cewa shi wannan abincin ko ince kalan wannan abincin ba shi a inda muke alo hakan ya haifar da damuwa ko kuma yanayi na wasu abubuwa ko kuma akwai wuraren da zaka ga akwai amma shi adadin abunda kakeso buƙatu saboda yayi ƙaranci zaka samu babu yi hala in kazo kana nema tiya biyar ne sai kayi dagaske ka samu tiya ɗaya wanda buƙatar da kakeso ka cin ma wa yama kaɗan ba zaka samu ka cimma wannan buƙatuwan tabbas an samu wannan lokacin wanda yakasance haka a cikin al'umma sannan irin wannan lokacin za'a samu ba daɗi ko kuma anbi wani iri tunda abu ne wanda ba'a samu ba'a saba ba kasancewa ka zauna ko kuma ka nema wani abun misali mai mahimmanci baka samu ba zaka ji baka jidaɗi ballantana abince ace wanda ya zama dole in akace an neme shi ba'a samu ba abun zaka ji wani iri

Tabbas! Za mu iya cewa ko kuma zan iya cewa yanayin yalwar abinci da yanzu da kuma loakacin baya, watakwan muna ƙuruciya ko kuma muna yara za mu iya cewa ya canza duba da yanayi masu yawa. A wani lokacin zan iya cewa yanayin abincin da yake a baya, watakwan, muna yara ya fi yawa duba da yanayi da kuma yanda ake abubuwa. A wancan lokacin za ka ga akwai wadata sosai ko kuma akwai yanayi: za a ci, za a ƙoshi, za a sha, za a ba wasu. Yanzu kuma a wannan lokaci da muke ciki, za mu iya cewa akwai ƙaranci abincin inda mutane, ta yanda mutane ba sa iya yin yanda suke yi a da, watakwan su ci, su kuma bada um akan fito da abinci a raba wa mutane, a ci kowa ya dafa abinci daga gidan shi, sakamakon akwai abincin, a wancan lokacin da yawa ko kuma yanayin Ƙarfin halin mutane ne na da ko kuma a wancan lokacin ya sa suke iya yin wannan, shi ne ba... ba zan yi saurin cewa ba, ba tare da mun yi bincike mai tsawo ba. Mutane a wancan lokacin akwai abinci gamsasshe fiye da na yanzu kuma akan iya amfani da shi ba tare da Duk da yake a kodayaushe adadin jama'a ko mu ce mutane yakan ƙaru kodayaushe sakamakon haka, abincin da za su ci ko kuma abincin da ake da shi idan ba an tashi tsaye ba, adadin mutanen ya sa a ƙara ko kuma a bunƙasa abun da ake nomawa ya kasance ko kuma zai zama abincin ko kuma mutanen sun ma abincin da yake ko kuma abincin da ake nomawa yawa dole ne kuma abin da ya fi cancanta shi mutane su zamana cewa suna ƙoƙartawa wajen noma abin da za su ci.

duba da yanayi ko kuma muce abinda zamu ji tsoro akan al'umma ko kuma adadin mutanen da suke zuwa nan gaba idan akace an cigaba haka a wannan yanayi na rayuwa ko kuma yanayi wanda ita noma a wannan kasa tamu ba'a bata mahimmanci yanda ya kamata ana da adadin mutane sosai fiye da duk tunanin mai tunani amma kuma ita harkan noma ta zama koma baya kuma tazama masu kudi ko kuma ta wasu mutane wanda aka barsu suyi ba tare da an karfafa musu ba an basu goyan baya tabbas abun ka ji tsoro ne ko kuma ka jimanta ma su wadannan wanda ke sa ran nan gaba zasu kasance suna rayuwa a inda muke ko kuma a wannan kasa ta mu duba da yanayi abinci yana kara kasa yana kara tsada mutanen da suke yanzu basa iya noma abincin da zasu ci sai sun an shigo dashi daga wasu kasashe idan aka ce an cigaba a haka abun ka ji ma tsoro ne ga alumman da zata zo nan gaba ba lallai ta iya noma abincin da zata gamsar da kanta ba ko kuma ta ciyar da kanta ga wannan lokacin kuma akwai matsala mai girma ko kuma ace akwai damuwa wacce zata iya haifar da abubuwa dayawa dukkan al'umman da aka ce baza ta iya ciyar da kanta wannan al'umma za'ace ta zama koma baya kuma tana cikin matsala tana cikin damuwa wacce zata hana cigaban alamaran ta masu tarin yawa dukkan wani abu da alumma tasa gaba idan har baza ta iya ciyar da kanta ba wannan al'umman tana cikin damuwa tana cikin matsala wannan abin jin tsoro ne kuma abun lura ne duk a zurfafa tunani a ga ya za'ayi a cimma ko kuma dakatar da wannan abu

haka yake anan ko kuma ince ni ko kuma zan iya cewa tabbas haka yake akwai kalar abinci na gargajiya da mu a nan kafin ka same shi sai ka sha baƙar wahala kuma in akace ka samo shi an baka aiki jajawur watokon ka nemo shi ba ƙaramin aiki bane misalin irin waɗannan abincin wanda da mun sani a baya a koda yaushe idan akace ka samo su ba matsala bane kodai damuna ne ko rani ko sanyi duk wani lokaci ba wahala bane ace yanzu ka samo zogala ko rama da sauran su a koda yaushe kaje zaka same su a duk inda kakeso kuma adadin da kakeso amma a yanzu sakamako yanayi na canjin lokaci da kuma yanayin yanda noman ta canza ba ko ina zakaje ka samu idan ma ka samu ba adadin abunda kakeso zaka samu ba zai kasance abunda zaka samu ba shi da yawa ko kuma ɗan kaɗan wannan yanayi ne wanda abun lura ne abun ba mahimmanci saboda in ba'ayi wasa ba zamu zo shi wannan irin ko kuma irin wannan shukan azo a rasa shi sai kaje wasu ƙasashe sannan ka samo duba da yanayi da kuma yanda aka ake ba ma abun mahimmanci kowa ya sani cewa zogale ko kuma shi wannan rama da muke magana akai a misali a da duk inda kaje zaka iya samu kuma adadin da kakeso zaka samu amma a yanzu a yanayin da muke sai kayi tafiya mai nisa ko kuma sai kayi dagaske kafin ka samu idanma ka samu zai zamana cewa ba adadin abunda kakeso ba in adadin ne tsadan shi da yanayin kyanshi ma duk ya canja wannan ya samu ne a sakamakon yanayin maida hankali da yanayin yanda aka ba ma noma mahimmanci

tabbas haka yake kokuma zamu iya cewa a akwai wani lokaci duk da ba lalle bane mu mun gani aamma kasancewa dakuma dukkan wanda yakeda tunani yasan adi yanayi daya kasance akwai ƙaranci abanci ze iya haifarda rigingimu kokuma damuwowi dayawa in akace wai ƙarancin abinci acikin al'umma to akwai damuwa sace sace fitittunu kala kala zasuyi yawa domin asamarda abinci rashin abinci yaakan haifarda damuwa mara misali akan abinci jama'a ko kuma mutane zasu iyayin abunda dukkan ma mutum be haza su ba kokuma mutane basawa tunani batuna rashin abinci ba karamar fitina bace fitana ce babba zata iya haɗa faɗa ko kuma damuwowi sosai acikin al'umma idan akace yau an samu mutum fiya da daya, biyu, uku kuma yazamana cewa abunda za'aci abunci ya zamana babu wannan yanayi ba yanayi bane karamar yanayi yanayi ne wanda ze iya haifar da damuwa da bakin ciki wanda ze iya haifar dafada acikin iyali ya koda gidanku dayane ya kasance cewa an samu wani lokaci wanda ba abunci ce an ɗau wani lokaci mai tsaho wato banba aci abinciba daga lokacinda akace an samu wannan abun ko kuma an kawo wannan abu ba lallai bane mutane kokuma wanda suke cikin wannan yanayi kasance sun iya hakuri sun bamma wasu sunci wasu sunci ze zamana cewa akwai hayaniya da rigima da kuma dambace dambace wanda ba'a son haka daya faru aciki jama'a rashin abinci damuwa ce mai girma koda yaushe ko kuma dukkan kasar da take ikirarin ta cigaba take kokarin ta ga kara shine abu na farko wanda ya kamata kowace kasa tayi

um tabbas akwai hanyoyi wanda ba'a tunani da suke karawa da kuma yanayin adadin mutane da suke gari ko kuma suke kasa ko kuma wata al-umma data kebe suke haifar ma da harkan noma da shi wannan su da ake cemawa yadda ake samar da kifi wato kan dan amfanin yau da kullum na ci idan akace akwai al-umma da suke rayuwa a wani waje ko wani gari kuma yakasan ce cewa suna noma domin su ciyar da kansu ya zamana cewa adaddin su kullum karuwa yakeyi yana yawa ta inda cewa adadin da suke karuwa yafi adadin abun da suke nomawa yawa ze haifarma da harkan ita wannan noman damuwa matsala ta inda basuyi tunani ba ze kasance ankai lokacin da abunda zasu ci daya game da illa daya gagaresu ze iya haifar musu da damuwar da basa tunani ta inda ba lalle bane su iya gamsar da kansu haka kuma shima wannan harkar da su watokan samar da kifi domin gudanar da harkokin yau da kullum idan aka ce al-umma kullum tana karuwa ne ana hayayyafa amma kuma abun da za'a sarrafa ita wannan rayuwa da kuma adadin mutanen da suke cikin harkan noma da su din suna kara raguwa hakan ze haifar ma dashi wannan harkan noman wasu damuwa ta inda ba'a tunani ze zama yazama matsala sosai ba yar karamar matsala ba wacce zata iya kawo karshen wannan noman ko kiwo kuma shi wannan su din acikin al-umma matsala ce gagarima wacce ya kamata ko wace gobnati ko kuma hukuma ta maida hankali sosai

Tabbas, ni a ra'ayina ko kuma a gani na, ƴaƴan mu, ko kuma mu ce jikokin mu, ba lallai bane su samu isashshen abinci a nan gaba, shekaru masu zuwa. Duba da abunda yasa haka kuwa, duba da yanayi da muke ciki a yanzu. Domin kuwa, dama idan ka kalla yanayin da kake ciki, ka duba na baya, hakan zai taimaka ma ka iya hasashen mai zai faru nan gaba. Duba da kallan baya, da kuma yanda muke a yanzu, yake tabbatar da cewa, ba lallai bane ƴaƴa da jikoki na nan gaba da suke zuwa, su sami isashshen abincin da zasu dinga ci, wanda zai gamsad da su, idan har aka cigaba da haka. Dalili na farko zamu iya cewa, a yanzu yanayin yanda ake noma, ko kuma ake ba noma mahimmanci, ba lallai bane ya iya gamsar da jikoki da yara, wanda zasu iya wadatar dasu abincin da zai amfanar da su, a yau da gobe. Saboda yanayin yanda gwamnatin mu, ko kuma mu ce hukumar mu, ta ba noma mahimmanci, yayi ƙaranci. Hakan ze iya be nuna cewa ze iya, ko kuma ko kuma yara da suke zuwa nan gaba, da jikoki, za su samu wadataccen abinci yadda ya kamata. A yanzu, a inda mu ke ko kuma ƙasar da mu ke, ba lallai bane abincin da muke nomawa, ya ishe mu mu ci. Kuma gwamnati ta ba ta bada mahimmanci, ko kuma mu ce yanda aka ba harkan noma mahimmanci, ta yanda za a iya samun abinci yanda ya kamata, yayi ƙaranci, ya kamata a ƙara maida hankali, a dage damtse wajen ganin cewa an ba harkan noma mahimmanci, ta yanda za ai jikoki da ƴaƴa su sami abinci ingantacce a nan gaba.

tabbas naga kokum nafahimci akwai wanda mutane da sakamakon ƙari yanayin tsadar abinci yasa suka canza yanda suki cin abinci wasu a sakamakun abinci ya ƙakƙara kuɗi sun koma sun canza kalar abincin dasuke ci kokuma sun rage daga yanda suke ci ta inda yakasanci haka shine idan da mutun yaka iya cin abinci da nama ko kifi kokuma wani abun da zai ƙarawa abincin daɗi kokuma ya ƙarawa abincin lafiya yazamana cewa idan mutun yacin zai samu lafiya ayanzu sakamakon abinci ya ƙara kuɗi yasa mutane basa iya cin wannan abincin da nama kokuma da kifi kokuma dukan wani abun da zai sa abincin ya ƙara daɗi ya ƙara ginawa wanda zai ci kokuma mutumin da yaci abinci jiki a yanzu hakan baya yuwa wasu kuma ada sukan iya cin abinci so uku so huɗu a rana a sakamakon ƙara kuɗin abincin yasa yanzu sai dai suci so biyu koso ɗaya duka wadin nan a sakamakon abinci ya ƙara kuɗi a mai makon suci so uku koso huɗu dasuki ci ayanzu sai dai so biyu koso daya domin abunda suki dashi na kuɗi a hanu su ba lalle ya ishesu suci so uku ko so huɗu sai dai so biyu wannan acikin al'umma ba abu bane mai kyau kokuma abinda mutane suke so idan abinci yayi sauki al'umma zasu sama sauki idan kuma yayi tsada dukkan sauran al'amura da mutane sukiye shima zai zamana yayi tsanani

tabbas idan al'umma suna ƙara yawa ko da yaushe yawan al'umma ya na ƙaruwa aƙwai hanyoyin nomA na al'adu ko kuma muce na gargajiya wanda za a iya nemansu a rasa sakamaƙon adadin jama'a da kullin suke ƙaruwa suke yawa suke ƙara bunƙasa hakan zai iya haifar da damuwa da ga ita wannan noma da akeyi domin kuwa a dukkan lokacin da ya kasance mutane wani gari ne wata anguwace ko kuma wata ƙasa ne suna ƙara yawa suna ƙara bunƙasa kuma waɗannan mutanan basa bibiyar baya da kuma zamanin kuma suna hasashan gaba me zai faru aƙwai yuwuwar cewa zasu rasa abubua da yawa wannan abun be tsallake ita harkar nima ba aƙwai kalar abincin ko kuma wata kalar noman da za a iya nemanta a rasa sakamaƙon yawan da ake dashi aƙwai abincin da wataƙila ada ana iya samunshi a dun lokacin da akaso ko da damuna ne ko rani ne ko sanyi ne za a sameshi yanzu kuwa sakamaƙon yawan da akayi kuma ba tsari jama'an da suke rayuwa zaka samu sukan cinyeshi a lokacin da yake lokaci watakam in da damuna ake shuka wannan abun da ance damuna taja da wata ɗaya biyu zuwa uku zaka nemi shi wannan ka rasa gaba ki ɗaya ya ƙare ko da kuwa abunda akan ajjeshi ne yana ajjuwa wanda ada a baya ba haka bane amma a sakamaƙon yawan da ake dashi yasa hakan na faruwa wanda abun jajene abun kuma mamaki

Lokacin da natashi yin girbi watakan na abunda na noma zan girbe na kasance cikin farin ciki mara misaltuwa da kuma tunanin cewa zan girbe abunda zan samu mai yawa wanda xan taimaki kaina da iyalina kuma in taimaki 'yan uwa da abokan arziki. Na kasance ina mai murna da kyautata zaton zan samu abu mai yawa wanda zan iya tallafa ma mutanen da nake tareda su. Wannan shine abunda dukkan wanda yayi noma yake kyautata zaton yasamu. Abu nagaba shine zaka ta ƙosawa kaga an gama girbin domin kaga abunda kasamu yakai abunda kake tunanin kasamu? Sannan kuma kadunga tunanin tunda ansamu misali tunda yanzu ansamu buhu goma ko ashirin a misali shekara mai zuwa me kuma za'a samu. Duka waɗannan sune tunane-tunanen da zai dinga zuwa ma rai lokacin da ka fara zuwa. Sannan kuma zakaita ƙosa kaga cewa ka girbe wannan shine abunka girbinka na farko domin ka taimaka ma mabuƙata. Sannan abu na gaba hakan yana ƙara ƙarfin gwiwa wajen ganin cewa kayi tunanin cewa me zaka girba nan gaba sannan kuma wani irin tsari zakayi domin ganin cewa ka samu abunda yafi wannan daka samu a yanzu. A duk lokacin da aka ce wannan shine girbin da za kayi na farko zakayita zaka shiga cikin tunane-tunane masu yawa na cewa kila za'a samu alkhairi wata ƙila kuma ba fata ake ba akasin hakan. Zakaita tunanin cewa ya zaayi ka tallafa ma mabuƙata ka faranta ma abokanan arziki da 'yan uwa a lokacin

Tabbas maganan girbi na farko ga al'umma da suke rabarwa ya danganta Kowacce al'umma, akwai irin tsarirrinkata da al'adar da take kai wajen ganin cewa idan anyi girbi, na farko ko dai a raba, ko kuma ai amfani da shi a ci. Ya danganta daga irin al'adar da mutum ya taso ko kuma yake ciki ko kuma yake kai. Wato kun, abunda yake faruwa shine, mu a ƙasarmu ko kuma ince a al'adarmu idan akayi noma na farko akayi za ai girbin farko, akan yi ƙoƙarine aga cewa an raba wani adadi me yawa ga al'umma, dominsu amfana, akan yi ƙoƙari a raba ma 'yan'uwa da kuma abokan arziƙi, domin suyi addu'a s sa albarka akan abunda aka noma. Hakan kuma yana ƙara ma mutum ƙaimi, yana ƙara ma mutum ƙwarin gwiwa wajen ganin cewa ya ƙara datse damtse, ya mai da hankali wajen noma, a shekara mai zuwa. Za ka samu wasu al'adun misali kamar a Amerika, akwai al'adun da girbin farko, akan raba ne ga a bada shi a zo ai yi taro a ci abinci ai shar.. holiya, ai abubuwa ai murna, wannan shine na farko, domin an ba da shine ga abunnan ba tare da an ci ba. To ya danganta da yanayin al'ummar da kake ciki kuma da al'adarda kake ciki. Ba zai zama abun mamaki a gareni ba ko agare mu ko wanɗanne mutane, akwai kalar yadda suke yin al'adunsu. A girbin farko, abune da ake amfani da shi ke ci, domin domin a tallafama mutane.

tabbas aƙwai lokacin da ya kasance anyi girbi abunda aka shuka ya zamana cewa beyi kyau ba yanda ake buƙata ko kuma yanda ake tunani wannan yanayi ne wanda be da daɗi ga dukkanin manoma ko kuma muce masu noma idan akai shuka aka tashi girbi na farko abun ya zamana beyi kyau ba abun zai zama wani abu mara jindaɗi ko kuma mutane basuji daɗi ba mutane sun nuna rashin jindaɗinsu sakamaƙon abunda aka girba beyi kyau ba kuma mutane sun kasance a cikin sakamaƙon hakan suna ta jimami da tunanin menene zai je ya dawo wata ƙwan suna tsoran abunda zai kai ya dawo anan gaba a dun lokacin da akai girbi ya zamana cewa beyi kyau ba ko kuma abunda ake tunani aka samu akasin haka yakan ɗagawa duk kanin manoma hankali basu kaɗai ba da kuma waɗanda suke kewaye dasu domin kuwa idan akace yau an shuka wani kalan abinci ya kasance beyi kyau ba yakan zama a wannan shekarar ko a wannan lokacin wannan kalar abincin yayi tsada ta yanda ba lallai mutane su iya su iya samunshi a lokacin da suke buƙata ba ko kuma su iya mallakanshi a lokacin da suke buƙata wanann abune wanda beda daɗi kuma dole mutane su dinga tunanin to me zai faru anan gaba su dinga jin tsoran ya abincin zai kasance misali idan shinkafa aka shuka a shekaran ya zamana batayi kyau ba tayi ciwo dole mutane su dinga hasashan idan aka kai wani lokaci me zai faru kuma sunajin tsoran me zai je ya dawo

lokacin da ya zama cewa za a dinga tunashi a ko da yaushe da mukayi girbi shine lokacin da aka same amfani me yawa wanda ya wuce tunanin da ake tunani wannan lokaci ne wanda dukkanin ko kuma wani wanda yayi noma bazai manta da wannan lokacin ba ansame anfani me yawa kuma me albarka domin kuwa yayi tsada ta yanda ya zamana cewa ansami manyan kudi dashi yayi tsada za ka siyar kaje ka siyi taki wanda zakayi amfani na shekara me zuwa sannan kuma kayi kawar da duk kanin wasu matsalolinka wanda kake dasu wanda kake tunanin kuɗi ne zai iya biyan masu waɗannan buƙatun wanna abun alfahari ne kuma abun indaɗi ne domin dukkan wani tunanin dukan wani manomi ne idan yayi suka kuma ya girbe ya sami abinda yake tunani girbin ko kuma shukan da akai ya zamana tayi kyau ta inda zai zama yana alfahari da wannan abinda ya shuka ko kuma ya girbe abinda yasa wannan abin ba za a manta dashi ba shine ya zamana cewa na daban ne ta inda aka sami alkhairi sosai wata kon kuɗaɗan da ya zamana cewa sun zama sun warware matsaloli masu ɗunbin yawa dukkan manoma a wannan wuri ko muce a wannan garin suna alfahari kuma suna jindaɗi da wannan lokacin domin kuwa abu biyu suka faru a lokacin ya zamana cewa ansami amfani mai yawa sanna kuma a shekarar anfanin yayi tsada da ya zama abun alfahari ga manoma

Tabbas girbin farko ace ka ci ko kuma a raba ma mutane kowa da yanda suka kalle shi ko kuma da yanda suke tunani mu dai a nan ko kuma a yanda muka fahimta idan aka yi noma aka girbe akwai abunda ake fitarwa domin a raba ma mutane a matsayin abunda ubangiji mahalicci yace a fitar a bada amma hakan ba yana nuna cewa idan ba a fitar ba ko kumawanda ya noma ko kuma ya girbe iadan ya ci yayi kuskure ba ko yayi wani abu amma dai akwai hakki da ubangiji ya sa mutane su bada idan sunyi noma hakan ba yana nuna cewa lallai lallai akwai

Tabbas zan iya tunawa da wani lokaci da wami ko kuma wani daga cikin mu a cikin al'umman mu ya fuskanci ƙalubale ko kuma mu ce matsala daga gona na samun rauni ko wani jin ciwo ko kuma? makamantan irin waɗannan matsalolin Tabbas idan har kana fita kaje ka dawo kana tafiya abubuwa dayawa xasu iya afruwa da kai a gona za ka iya haɗuwa da cizon ƙwaro jin ciwo da fatanya da sauransu abubuwa ire-iren kala daban-daban zasu iya faruwa maybe wataƙila) a abunnhawan ka kana hanyan gonan\ ko kana cikin gonan ko wani kunama ta harbe ka ka iya faɗuwa dukka irin haka na faruwa abuuwa ciwo zai iya kama ka a lokacin kana cikin noma wanda zai iya haifar ma da matsala Tabbas hakan ya taƘɓa faruwa da wanda muke tare da shi\ ko muka san shi wanda rashin lafiya ta kama shi a gona yayi rashin lafiya sosai ya ji jiki sosai dukka wannan ƙalubale ne da manoma suke fuskanta a gona. ko kuma muce sakamakon noma dukka ana faɗi tashi ne domin a ga samu abunda ake so ko kuma abunda ya kamata a samu wannan abune na yau da kullum za ka iya kana hanyar noman gonan wani abu na alkhairi ko akasin haka ya same ka ba yanda ka iya sai dai kayi haƙuri ka bar wa ubangiji

Tabbas akwai hanyoyin gargajiya wanda idan mutum ya ji ciwo a gona ake fara mai wanda sun haɗa da ya danganta da yanayin ciwon da ka ji wani iri ne sannan sai a kalla sai a ga wani irin magani ne za a sa ma ko kuma za a ma kafin a kai ga wani abu ya danganta da yanayin ciwon da ka ji sannan kuma da yanyin maganin da za a ma ya zamana cewa taimako na farko kafin ka kaiga kayi wani abu ga wanda misali maciji ya sare shi ko kuma kunama akwai ganyayyakin da idan aka yi amfani da su a lokacin zai hana raɗaɗin ko kuma ya kawar da raɗaɗin ma gabaki ɗaya a wanna lokacin ko kuma ya fitar da dafin ko kuma a ɗaure hannun inda abun ya sara ta yanda ba zai iya circulating ba zai iya mommotsawa ya shiga dafin yayi tasiri a jikin wanda hakan ta faru da shi akwai hanyoyi dayawa wanda na gargajiya ne wanda ake yi wa dukkan wanda hakan ta faru da shi ba hakan ake so ba wannan hanyoyi ne na gargajiya wanda suke da matuƙar amfani wajen ganin cewa an kare ko kuma an samar ma wanda wani abu ya ji ciwo a gona a matakin farko kafin kai ga ainihin shi kula da shi da za ayi na magani wannan hanyoyi sun bambanta ya danganta da kalan ciwon da kuma me kaji ciwon akwai ganye da ake sawa kamar yanda muka yi bayani a baya cewa idan maciji ne kunama ta sari mutum da an yanka an sa cikin ikon Allah zai zamana kamar ba ayi ba wannan shine bayani a taƙaice.

Tabbas na taɓa tsintar kaina a yanayin da na ga wani ko kuma ince wani manomi wanda yake buƙatar tallafi na gaggawa na agaggawa a sakamakon yanayi da ya tsinci kanshi ko kuma muce yanayin rashin lafiya wanda ya faru da shi wanda hakan akayi iya ƙoƙarin da za ayi wajen ganin cewa an mai abunda ya kamata wanda zai sa ya samu sauƙi ya ji sauƙi domin ya cigaba da rayuwar shi ta duniya dukkan manoma san sani cewa irin haka na iya faruwa ga kowa saboda dukkan wanda ya san yana da damuwa wacce ta shafe shi na wani ciwo ko kuma na wani abu ko kuma ya ƙudurta a ranshi dama zai je gona saboda gona a koda yaushe takan kasance bata tare da kusa da mutane inda za a kawo ma tallafi na gaggawa da wuri idan ka kasance akwai abubuwan da kasan kana buƙata na yau da gobe na cin abinci ne ko kuma wanda in baka da lafiya ne zaka samu ka ci ko ka sha domin ka inganta lafiyan ka zaka yi ƙoƙarin ka ga kayi hakan domin tabbatar da lafiyan ka sai ka tafi da su ka ajiye su kusa da kai domin ba fata ake ba koda wani abu ya faru ka samu ka yi amfani da su ko kuma a samu a ma amfani da su ba kamar idan ba sa kusa da kai ba wannan tabbas haka yake kuma abu ne da yake faruwa kullum manoma sun san da shi kuma sun san hakan na faruwa sai dai suyi ƙoƙari su ga sunyi iya abunda zasu iya yi domin su ga sun kare kansu daga haka.

Tabbas ciwon da na gani ko kuma na fahimta aka mai magani na gaggawa Ya samu sauƙi ga wanda manomi ne shine wanda kunama ta harbe shi da ko wani bawan Allah kusa da shi tattare da shi yayi ƙoƙarin ganin cewa ya samar mai wani ganye na bishiya kusa da su ya bashi aka shafa a wajen sai gashi ya warware yayi kamar ba ma shi bane hakan ya faru da shi wannan shine abunda ke bada mamaki domin kuwa idan da ace baya kusa da shi zai ji wahala kafin a kai ga asibiti ko kuma a kai ga inda za a samar mai magani ya jigata ya sha wahala sosai marar misali wannan wahalar da zai sha amma sakamakon akwai wani bawan Allah wanda yasan maganin kuma ya iya amfani da maganin yadda ya kamata sai ya samu lafiya. wannan abun ban mamaki ne kuma abun al'ajabi ne domin kuwa in da ace baya wajen ba lallai bane si=hi wannan bawan Allahn da kunaman ta harbe shi ya samu sauƙi da wuri haka zai ji zai ji jiki sosai zai kuma daɗe yana abunnan sannan kuma dafin zai iya yaɗuwa dukkanin cikin jikin shi a wannan lokacin wannan abun ya bada mamaki matuƙa sosai duba da yanayin yanda manoma suke noma suke shiga daji suke abubuwa dayawa akwai yiwuwar dama irin waɗannan halittu ko kuma ƙwari su kasance sun same su ko kuma sun jin musu ciwo wanda kawo tallafin farko yana da matuƙar amfani ya zamana cewa akwai wanda

Tabbas mutanen ko kuma al'umman da suke garinmu ko ƙasarmu ko anguwanmu sun san dukkan wani wanda ya samu? iftila'in cizo ko kuma sara na maciji ko kuma wani abu daga gona da ya zo ko kayan aikin gona da suka faɗo mishi ko suka ji mai ciwo akwai abunda idan akan sa ya samu sauƙi akwai itatuwa wanda su waraka ne da anyi amfani da su misali ga wanda maciji ya sara akwai abunda ake cewa itacen sabara ga na ararraɓi da anyi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci da yaddan Allah za a sami waraka za a samu sauƙi da yaddan Allah ba tare da ɓata lokaci ba so waɗannan hanyoyi ne da Idan kuma ciwo ne mutum ya ji shima akwai kalan magunguna da in aka yi amfani da su cikin yaddan Allah za a samu sauƙi. mutane duk sun san waɗannan abubuwa mutanen watau abune wanda dukka manoma wanda suke karkara sun san waɗannan abubuwan idan aka yi amfani da su akan samu waraka a cikin ƙanƙanin lokaci na abune wanda dukkanin jama'a da kuma manoma da suke noma ya kamata su sani domin hakan na iya faruwa da su ba tare da sun shirya ba ko sun sani akwai yiwuwar dama jin ciwo ko kuma wani abun yazo ya sare ka ko ya cije ka amma idan akwai waɗannan abubuwa abun zai zo da sauƙi.